Kabej., Kabej ɓolta ɗum ɓe ɓolti ɓawo man, dei dei ta' ugo. Ɓe ɗo naftira kabej ha kujeji ɗuɗɗum. Ɓe ɗo he’a dum nonnon nyama, ɓe ɗo nyama be bakuru, ɓe ɗo wata ha nder marori ɓe nyama, ɓe ɗo wata dau nyamduji ɗuɗɗi ɓe nyama, ɗo vo’ina ɓandu sosai.

Saari ,dammugal get nastorgo saare man, saare man ɗo penti a get man kala ɗiɗi ,bo ɗo mari fawne fawne dani mburkoy burkoiy be babal yiiti ɗo hatta ɗo penti kala ɗiɗi dow be les.

Apul on be ɗon naftira be maaju ɓikkoy ɗo nyaama reedue`n ɗon nyaama, ɗum furut man ba ni lelu ma ɗum do nafa haa ɓanndu nonnon bo ɗo hokka sinaadari ɓanndu boɗɗum, ɗo ɓedda iyam boɗɗum soosay bo boɗɗum.

Derekeejo ɗon dari ɗo waati juuɗe haa jiiba. O ɗo waati kare daneejum, ɗawdi maako ɗo waali ,geefe ndaa siminti ,bana yonnde saare ɗo haa geefe maako, bana wot goɗɗo bo, haa ɓaawo maako.

Himɓɓe tati ɗiɗo dum worbe goto debbo kanko on woni chakajo wala dankwali ha hore mako kome ɗo jogi kare kuɗe debbo man ɗo jogi kondo goto bo ɗo jogi bana o Goto bo ɗo jogi bana ko ɓe ɓoftirta leɗɗi, bana ni ɓe vurti kuɗe on na? ko ɓe ɗo dlilla kuɗe.

Deftere ɗo joga wal be jungo nano. Ha ɓawo deftere man ɓeɗo vindi mak kulanskai milk. Zane goddo hu wowo ha ndiyam, pilot ndiyam je jirgin ruwa ɗo dari jogi hunde ha jungo mako. Den nda kondo fere ɗo jerama pali ɗo hedi jungu nano ɗo zanama ha dau deftere mai.

Koromje ɗiɗi ɗiɗo joɗi ɗo faunama be kujeji golgol ha ɓandu majum, ɗe boɗejum ɓeɗo naftira koromje hajoɗugo be walugo ngam siwta, ɓeɗo wata ɗe ha palo, ɓeɗo yaraɗi ha ofis wata ndercudɗi walugo pat.

Material ɗo jodi ha dow tiles ha leddi wodi roba waɗaɗum shape hore ɗo jodi doman ɓeɗo waatana ɗum hifnere ɗo hoda ɗan kwali man yadan be material man roɓe ɗou faunira bei material man ɗow fortanaɓe bo.

Himɓe tato debbo gotel be worɓe ɗiɗi. Ɓe pat ɓe ɗon ɓorni Kareeji je hollata ɗoɗoɗo ɗum seeyo moptorde mabɓe. Ɓeɗo wati oldi ha dande mo-chaaka ɗo jogi mafiici. Oɗo ɓorni hifnere je laamu ɗo holla ɗoɗoɗo leddi mabɓe Ko ɗum wontiri.

Hore leeso be durowaji, be wadrob man, ɓarama ha babal jamɗen jam koi ɗo her yago jungo nano, leeso ni ngo ɗo huwire ha erego wala siuta be ha joɗego, wakkati feri ɓe ɗo wata lecce ha cci’eji be ha hotelji.

Agwaluma, agwaluma bo ɗum lammuɗum ɓe ɗo yara agwaluma man ma bana furut min ɗon naftire. Boɗɗum soosay ha ɓandu, sakko haa ɓandu rooɓe. Yawanci himɓe kudu ɗo ɓuri marugo ɗum min ɗuuɗay marugo ɗum hedi ɗo.

Leeso go doddari hautaka go hautaka amango timminango tappugo dawodroba bawo majum di doddari ha babal kude on bedo naftira be leso hawalugo be yajodirgo amma be buri naftirgo go hawalugo kabad bobe do watakare ko sigaji fere ha nder maji rowbe dudi naftirgo dum ha chuɗi mabbe.

Get, ged nastorde babal ko ko nandi sare, ko ko nandi ofise ji, nda ɗon babal seɗɗa ni, get man manga, ɗo maɓɓiti seɗɗa bana goɗɗo ɗo dariri hedi nder, her jungo nyamo nda leggal keccal gal ɗo dari her nano, nda madi tau ɗum ha les her get man, be windo, windo ɗo maɓɓi be glas.

Sipainaaji, jee fisturgo bee haɓɓirgo, daa guduma, daa njamɗeeji, daa njamkoi-njamkoi ni jee ɓe fistirta ko haɓɓirta ko nanngi dammugal ko nanndi korwal, leeso, guduma tappan quusa, ɓe ɗo naftira bee man.

Oldi, oldi yubɓaɗum ɗum ɗo jooɗi ha leddi, ɓeɗo yubɓi ɗum kala-kala. Roɓe ɗon naftiraɗum ɗo wata ha jungo, worɓema ɗon naftiraɗum ɗo wata ajuuɗe fauniira .Ɓeɗon naftira be majum ngam faune ko laati ɗo ɓangal ko malli mobreejii jee hollata kolsho himbe.

Katane. Katane defugo. Alama hure gas amma bo bana yulbe on wani ha der mai. Be ɗo defira be ɗo hubba hite be defira yamɗu. Ɗo mari ko’eɗum defirgo be manjum dow leɗɗe. Ɗa leɗa be manja ɗo sakkini ɗow mI be laral tigere sakkini ɗen silinɗa bo ɗo ha banɗumai ha gefe guɗa.

Rediyo ba watugo kaset ɓe ɗon naftira ɗum ko himbe nanira gimol ko wata kujeji fere je wawata larira ha tv, heɓa lara ko duniya wontiri nana ko labariji ko duniya wontiri.

Maadi ma ɗo dari be caraktayis a ɓanndu may ndaa fulaawa be lekkoy leggal ɗo dari .Ndaa leggal haa ɓaawomaadi man, ɗon ndaa maadi feere towɗum hedi junngo nyaamo, ɗo mari winndooji guda ɗiɗi hedi laawol. Winndowa may ɗo mɓɓitii seɗɗa. Maadi jey haa les to ɗo mari njamɗe njamɗe, ɗo mari winndooji be dammuɗe ɗiɗi, holli babal kuuɗe on jey ɓe warata ɗon huuwa ko malla asbiti.

Morɗi ha hore debbo o mori be a tacimen ka jutka o ɗon rufitika ha yeso o ɗon rufitika ha ɓawo, ɓiɗɗo debbo man ɗo turni hore mako ɗo wati riga bulu, roɓɓe ɗon mora ngam ɓeɗo faunira be majum ha biki ko ɓe ɗo faunira joɗa sare worɓe maɓɓe.

Kare fawni rooɓe, yankunne, bee zoobe, bee sarka, bee kuje juuɗe, ndaa ɗi ɗoo ɗi ɗo rufi, rooɓe ɗo naftira bee man ngam ɓe fawnoro koo yaago biki, koo ɓe fawnana worɓe maɓɓe, mawɓe bee ɓikkoy fuu ɗo naftira, jottaka worɓe fuu ɗo waata yeri noppi.

Mordi boɗɗi ha hore debbo ɓikkoi ɗon mora ceukoi be gomokoi ɗon jili ndiri gasa man ka ɗon ruffiti ha ɓawo mako, oɗo hokkiti bawo yeri yel ɗo vangi nda korowal ɗo vangi ha gefe be dezayln riga mako nyare.

sabulu, sabulu yiwugo bedo itta kuduje ha bandu, do vo'ena laral bandu, to wodi masala ha bandu, sabulu mai do vallidira, dadum do kashi didi, don rawo wodi toh do boh oval. Don vo'ena bandu sosai, ko lati huduje pat dum do itta, bedo naftira ,robe be worbe pat do naftira.

Mbeɗu ɗo joɗi ha leddi ɓeɗo naftida mbeɗu ha kujeji ɗuddi ɓe do omdira tosaje ɓe ɗo vestira ɓe ɗo liirira ɓe ɗo sanya ɗum on be bali.

Teburji be koronje be himɓeji ɗo joɗi, hado teburji komoifu ɗon Mari sipika ha yesomum ko volowata, mauɓe mabɓebo ɗo jodi ha tebur hadou pat eɗo husiti lara wakkere gotel worɓe be rouɓe, ɓawo debbojo'on ɗo rufiti gasa mako.

Ɓikkoi koi, ɓikkoi dereke hoi petoi didoi goto ɗo ardi godo bo do habda vurtoi go daga ha dammugal, goto ɗo ba wod ko o tamdi ha jungo mako nano, odo wati jompa mo bawo mako bo do wati salla be riga riga ɓalejum, ɓeɗo dow awol be vurtoi sare be ɗo dow lawal godo ɗo yonde.

Geene fuɗaama haa geefe laawol, nda babal on kosɗe yaaɓata, leddi on haa geene bo ɗum peji ɗum ɗo tokora geene manni ngel vorti ngel ɗo zirzirzir.

Supa maket, ɗo nder frish ɗo holli pali, pali njaram ji je ko nandi yogot ji ko nandi ais crim ji pat je jaram ji mauɓe be ɓikkon, ɓe ɗo njaram ji ɓe nana belɗum, ɓe ɗo yara ɗo nafa ha ɓandu.

Mahol sare ngol ɗo tarnama be jamɗe ha nder jamɗe man bo ɗo fulawaji ɗo ɓadi danki, mahol man wodi lekkoi jutkoi je hakoji gren, madi maundi taundi nda windo woi peton peton ɗo hetonda leddi ɗo hedi geɓe ɗo mari penti danejum mahol man bubbo ɗom do pentama.

Pali nyebbam di tati. Nyebbam hujugo. Bedo huje nyebbam be ɗoo vo'ina banɗu ngam laral walta. Ralar delka. Nda paliji feri ha bawo majum. Ɗon nɗer chef, do ha soopa maket. Be ɗo sorra bo be do naftira bikkoi, worbe robe pat ɗo naftira.

Manjagara bee njamkoi kuje huwirgo, woodii feere, soppiran irn feere wasiran, feere tuuriran leddi, feere mooɓan dotti ɓe ɗo naftira bee maajum a ɓamta njamdi man a joga hedi kaataako, ɗo mari babal jogugo huuwiran babal wasi ran babal to woodi ko wonni fu wo''inana.

Hore leeso be durowaaji gefe-gefe, be durowa jei watugo kare petoi-petoi, ɗum ɗo ha shoo rum maajum on. Ɓe ɗo naftira be leeso ha walugo, be ha jooɗugo. Ɓe ɗo yaara leso ha ci'eji, be ha hotelji.

Tangaram, tangaram ɗon joɗi ha dou kwali, kwali tanga ramji kofiji, tangaram man ɗo omɗi ɓeɗo watira nyamdu ha nder man, ɓeɗo watira kusel sa’aɗum je les woni nder kwali man bo ɗum kofiji on ɓe ɗo yarira ndiyam ɓe ɗo yarira jus.

Burosh ɓe ɗo lotira botul ɓikkoi be burosh majum, ɓe hosa burosh man ɓe lowa nder botul man ɓe wata omo ko sabulo ɓe foka ɓe woggira be majum, kanjum on nafu ta burosh man.

Tire, tireji tati ɗo yeundidiri ɗo joɗi hado tails ɓeɗo naftira tirede be hosiran kulaji hado man, ɓe watiran nyamde, ɓe watiran furuts, ɓe watiran ndiyam kalako ɓe mari haje nafturgo ɗum ɗuɗɗum panni ɓeɗo naftira be tiriji man.

Fa ndu lekki, fa ndu lekki mai ɗo joɗi ha dow kuje be fulawaji ɗo joɗi ha gefe mai maɓɓode man hako- hako wata do mari lekki hander man dun bo omdi habawa man do vindi carist on dɗo nandi ni bana anlekkilji bo ɗingo balli sobtitu.

Ɓiɗdo debbo oɗo jogi palel ba palel nyebbam ko palel urdi, oɗo mori morɗi mako ɗo rufiti ha ɓawo oɗo hokkiti ɓawo, oɗo wati yeri noy mako, ha babal owoni man woɗi koromje ni ɗo sakkini ɗa gefe ɗo titi.

Derke, en ɓeɗo haɓana nangugo bol. Goto ɗo tamndi goto ha juɗe, oɗo mari kare boɗeje oɗo boɗo marikare bula. Ɓaɗo ha babal fijugo bol, ɗo yaɓi dow leddi. Ɗo mari ngenoy keccoi seɗɗa seɗɗa haɓawo maɓbe to bo himɓe ɗo doggi doggina.

Tuta man kala didi danejum be blu, tuta bo ɗo holla tuta mal ko leddi ko makaranta ko babal kuɗe, ko maldi ɗo hollani hunde kude fere on je ɗo huwa ha babal maɓɓe.

shaago manga, shaago ha dow lawol dereken ɗo joɗi, wodi dekejo goto ɗo dari ha nder shaago majum, ɓe ɗo sorra pali nidiyam, ɓedo sorra nyamduji, ɓe do sorra kujeji kwaliji be njaramji, nda derkejo gotel ɗo dari husitni amin hetto, nda derkejo gotel bo ɗo joɗi ha dow jamdi joɗɗum seɗɗa, derkejo gotel bo ɗo jodi ha dow korowal, sai mashin bo ɗo waɗi pakin, ha yeso shaago majum be yetiji.

Get ɓaleejum jei sare, manga, jei wawata mabbite, nga naftirto, nastira her ton, nastugo sare man, ko malli be kosɗe. Mahol maajum waɗinga plasta, ɗo penti amma ni penti man hiiɗi. Ha yeso sare man bo woɗ siminti don, ɓorwi ha yon...

Dammugal nastugo saare, nda bindoyel to hedi geefe nano ni, nda bindo bo ɗo kombi hunnduko dammugal man ɗo waɗi burɗe- burɗe, bana hedi henndu heɓata nastira kooto dammugal ɗo maɓɓi, dammugal man ngal ɗo maɓɓiti, saare man ɗo ɗan towi seɗɗa be penti kala ɗiɗi.

Nda lawol kolta. Kolta ɗon lawol gunnu waɗiri dillugo jungo nƴamo. Hedi jungo nano bo nda leɗɗe be chi'e, be sare maunde ɗon ha nder chaka leɗɗe man, ɓe awi. Hedi jungo nƴamo bo nda get, get danejum nastugo sare fere kanjum ma.

Daroɗe. Daroɗe gite je faune roɓe be worɓe ɗo naftira, dade daneje, ɓeɗo watira ɗum gam usta has nyaɗugo nage, ɓeɗo wata ɗum bo gam faune yayi.

Debbo ɗo ardini pilet haa sera mako be nyamdu haa nder man ɗum marori be chokali. Kankobo o ɗo jogi kuje haa jungomako maɓa wodi ko o lartata. ga ɗo joɗi dau koruwal, nyamdu ɗo joɗi dou tebul ko nyami lorti.

Aji be teburji be ɓikkoyji ɗo jooɗi a dow teburji maɓɓe jey benciji makaranta man. Datto winndo ɗo maɓɓiti ɓikkoy worɓe be rowɓe ɗo jeɗi, ɓe pat ɓe ɗo titi bot. Ɓe rena ko mallumjo wi'ata. Ɓikkoy makaranta, ɓe pat ɓe ɗo waati inifom.

Fulaawa, fulaawa haako "girin" ha ɓanndu mahol, ndaa "payeb" jey vurtinta ndiyam dotti bo, ndaa les mahel may ma ngel ɗo waɗi "tsaatsa". Mahol ɗo heedi ɓaawo gada, ndaa leggal, alaama leggal ɗo ha heedi man.

Tuta. Tuta leddi, ɗo holla leddi fere ko bana ko nandi kampani fere, ko Makaranta fere, kanjum on ma'ana tutawal. Ndaa ɗum ɗo be penti kala tati nden ɓe waɗi dizanin sta haa cakaman.

Estaison waya. Ɗum ɗo mari cuɗi cuɗi ha goɗɗo wata hore chaja mako. Jommira hite waɗa chaji. Ko nanɗi waya ko malli hautan fanca, koo houtan radio, ko houtan soket tivi. Ɗum paɗ ɗum ɗon naftire bemai.

Ɓiɗdo debbo ɗo mori morɗi o ɗo rufitika ha ɓawo, o ɗo wati ole ole ha hunduko morɗi man, o ɗo wati riga ɓalejum ɗo hokkiti ɓawo, sei noppi mako bo, nda babalji bo ɗo holli bana babal sorrugo kuje on.

Kalkuleto ɓikkoi makaranta ɗon naftira be mai ha waɗugo lissafi, mauɓe ha ofisji fu ɗo naftira be mai ha waɗugo lissafi, yan kasuwa ma ɗo naftira da waɗugo lis safi ɗo valla on hokka goɗɗo lissafi lau lau bannin to tappidiri tan sei hokka ma lissafi ko a mari haaje a taake.

Debbojo ɗo fauni be kuje dande, ɗo holli dande mako be rigamako bot ha dao waɗaɗum dauraji be bit o tobɓama ha dou rigamajum ɗum bat ɗum faunirobe on, ɗo fauna gam yahuki bo biki bebo ɓe fauna non non tan ngam nanugo beldum bandu banni.

Paliji nyebbam gasa ɗi nai di do ɓa di ɓe ɗo wuja nyebbama gasa ha hore ngam labbina gasa juttinaka ka balwinaka tuka ɗo mari dotti ɓe lottaka ha bawo man bo da paliji ɓe ɗo jeri hande chef ɗo pat ko shafi hore ma on laga nyebbam gasa sai nyebbam ji lotta.

Samiyan biri ka ɗo rufi ha leddi fere ɓolta ɗum, fere ɓolta ka, nda ɗo mura ɗum ma ɓingel man ɗo sakkini ha leddi, samiyan biri ɗum frut fere on je vurtata jorɗum kolon, ɓeɗo ɓolta ɗum, ɓe ɗo sakkina ha hunduko ɗum lami himɓɓe ɗo mura ham ɓe.

Chago sorrugo kareji ko chafi ɓaudi, ko je sipika, ko je rediyoji, ko je hokkata ɓeddanta ɗum haske ko kemaraji nda ɗun ɗo hebbini, darkejo goto ɗo dari ri he'd ɗo noppi mako ɗo vangi be juɗe mako be balbe mako nɗa kwaliji ɗo ɓili kwaliji fere bo goɗɗi fere bo wala nder kwali.

Babal fiijugo bol je kosɗe ɗum ɗo hoowa ma tarnama be jamɗeji waɗaɗum koromje ha himɓe jooɗata ɗon laara, nda fiijoɓe man ɓe ɗon nder fiili ɓe ɗo fiija, ha babal ɗon be boɗe leddi nden waɗaɗum dizayin ha geene.

Goɗɗo ɗo jooɗi dow masin ɗo jogi dongal birijina, ko ɗume na ?.Nder buhu, buhu mawɗum bo hewi bo car, haa gefe bo himɓe ɗo dari dari ni. Masin ko ɗo dari bo ɗon cu’i so’unde maako dow buhure bana o numowo. Masin bo ɗon nafa yaaruko goɗɗo babal ko yaawi ronda mo be dongle maako pat.

Defte ɗo jeeri, ɗo jooɗi haa dow teebur, ɓe ɗo naftira be defte boo ngam ɓe binndira, ko ɓe hoosa ekkutungo ko ɓikkoy makaranta naftira haa ajiiji maɓɓe, be dow ko be janginta.

Ɗoo holla beɗo waɗa hayarin ba koromje ɗaɗeɗo ɗoɗi ɗo ɗiɗama ha ɗow peta. Beɗo vinɗi wi a hayarin. himbe ɗo jaba waɗa bikiji hourana be. Koɗum omma tore fe be mari haje watugo be ɗo wawa wara jaba ha mabbe.

Debbo ɗo dow laawol, o ɗo vaawi ɓinngel ndda binngel bo ɗo darir hedi les maako ɓe ɗo dilida o ɗo waati kuje junngo, lekile ɗo ha junngo nyaamo, haa hedi geefe junngo nyaamo ɗo ndaa teebur mai ɗo dari ndaa shhago mai bo hedi geefe- geefe o ɗo suddi gite maako.

Yeri noppi sarka je dande je roɓe be ɗon naftira ɓe mai, ɗon wata yeri ha noppi ɓeɗo waɗa sarka ha dande je faune roɓe on ɓe faunira bedo yahi rabiki bedo faunira bo ha sare maɓɓe amma jotta worbe fu ɗon naftira be mai.

Sare mahande timmande marnde dammuɗe ɗiɗi ngota ɗo fa’ili nano, gotel ɗo fa’ili nyamo, ɗo mari windo ɗiɗi pentande dow be les kashe ɗiɗi sei penta ɗum ha dou man danejum sei kashi ɗiɗi man gotel leddi leddi, gotel bo yidi nandugo ɗo man ɗo naftira dammugal ɓe nastora sare windo bo hendu nasta.

Ɓikkoi makaranta, dai dai yahon ɓe ɗon nder aji. Goto ɗo yeso ɗo jogi kompyuta. Mo tokkata mo ɗo ɓawo. Ɓe pat ɓe ɗo wati fesmaks, ɓe ɗo ɓorni yunifom maɓɓe. Ɓeɗo joɗi dau teburji maɓɓe, nda ton blakbot haɓawo maɓɓe klas mai ɗo penti.

Pampo hoi ɗiɗi, wodi gotel hedi dow wodi gotel hedii dum ha les wadi adini babal ndiyam man ta sampita, ba ɓe wadi pampo babal lotugo juɗe, ko ko nangi nangugo ha babal ji ere erji nda babal yergo dammugel, do ha gefere do ha vurtorde yasi mai do hedi pampo hoy man.

Deftere ɓawo maare ɗo diidaama hoto leggal be gorko yafi ɗo mayaafi ɗo jooɗi, ferli kosɗe, deftere mai ɗo vindama ha dou maare you be come wat you tink ɗo on ko nde saawi a wartan ko a numata deftere.

Tuuta leddi feere ko makaranta feere, ndaa ɗum ɗo tuuta man, boɗeejum be ruwan koy. Ɗoɗo ɗo holla babal makaranta on ,ko babal kampani, ko malli wuro feere.

Frich ɗo dari haa leddi haa ɓaawo maajum bo woodi keekeeji, woodi koromje ɗo kuujeji naftirgo ni ko shafi yinjiji ɗo dari ha ɓaawo. firich man ka bo maɓɓi ɓe ɗo naftira bee frich gam fewnir go ndiyam ko waatugo nyamdu ji ngam ta wonna.

Flawa ɗo awama ha yonde sare ɗo waɗi green ɗo voɗi nda mahol man ɗo penti nda interlux pat, hollama ha gefemai bo nda matakala erugo wargo ha babal ko yarata goɗɗo ha babal gene man.

Chola do eri do mahol da ledde hedikete maji colel man bodejum be hunduko juɗɗum be korloi jutkoi, dum do bamti billeji mum badum do hafani hunde on haɗum hosa kite man doddoto.

Deftere ma marɗum hotoje himɓe ha ɓawo man ɓe bindi ko holli "foundations of the social science." nda no ɗum fuɗɗiri faundation no ɗum kafiri social science. hajuki wonde leddi nda hotoje himɓe bo ɓawo be ɓingel petel.

Leso ngo ɗo ha kafinta ngo timmaka ɓe tappi ngo, ngo ɗo dari ha leddi nda hedi hore man wodi hore leso balewo ngo ɗo ɓo leddi leddi deftere fere ɗo sakkini danejum hado katako ha leddi.

Nda ndiyam ɗo Ila, nda hosere, becce hosere nda leddi-leddi ɗo lutti, kare himɓe ɗo sakkini haton. Nda babal leɗɗeji fitur, nda leɗɗe mauɗe ha babal gefe kosere man. Ndiyam laɗɗam danejam, ga'en ɗobo, nda gene keccum.

Rake ɗon rufi ha leddi be soppitidi amma behefae boɗɗum sonsai, ɓe ɗo naftiro be man ha yarugo, ɓe ɗo waɗira suga bo be majum, ɓe ɗo yara ɗum bolol ma amma be pinta cane rakeman bodɗum sosai a ɓallii bo ɗo yara mo be ɗo yara.

Ci’e, Ci'e be titiji ɓe buliji nda leddi, nda kujeji man ɗo hauti ndiri nda leddi nda gene nda mahi man ba yibbi nina, ko dakkajina dato leɗɗe mauɗe hababal majum leɗɗe kecce leɗɗe girin.

Ɗo debbo danejo boɗɗo, be morɗi ha hore mako, o ɗo mori morɗi man ɗo valindiri, ɗi ɗo waafindiri, morɗi boɗɗum. Mordi ɗo fottana debbo, debbo ɗo mora morɗi ngam faune. O ɗo turni gite, o ɗo waati jambaki ha hundugo mako, marɗo kinal, o ɗo waati riga nyawe- nyawe. Ha ɓaawo mako bo wodi hako kecco jei flawa.

Moorɗi ɗo haa hoore ɓiɗɗo debbo, ɗo turni hoore, ɗo holla moorɗi maako, ɗum nanngaama be biit, jey fawne rowɓe, bo daneejum. Ndaa o ɓorni riiga ɓaleejum, haa ɓaawo maako, woodi mahol red biriks.

Tutawal: Tatawal je bi ɓilata ha babal kuɗe ɓe lowa ɗum ha nder sauru juuɗum ɗo holla ko babal man worri to ɗum makaranta, to ɗum kampani. Nda ɗum ɗo mari kala guda nai haako-haako, ruwan-goro, ruwan-kwai be ɓoɗejum.

Sare dammugal nastugo man don mabbiti, be matakala seto goddo yabi blok didi kafin nasta ha mari de wala plasta mahande be blok.

Morɗi boɗɗi ha dow hore biɗɗo debbo ka ɗo rufiti ka ɗo juti be atacimen ɓe moriri. Debbo on goto ɗo hokkiti ɓawo goto ɗo hokkiti yeso amma o ɗo turni hore. Rowɓe ɗo mora ngam faune ɗo fottana ɓe. O ɗo wati riga pinc.

Salun babin goddo do jodi be do borni mo riga wadugo babin amma be do mabbi gite mako be safiti hore man be vobinani mo giyaran fuska amma fuska mako do mabbi koromje do hedi bawo be teburgo do haba windo penta na bulu.

Kare, Riga ɗo bornama ha bandu roba, ɓeɗo waɗiratalla ɗon karerobe'on dariga man ɓe sikete habawo maju wadi take-take ɓeɗo takki habandu mahol, hidiyahango jungo nyamugobo leggal do mauni sedda be leddi sedɗa herme. Kare robe be ɗo faunira be majum ɓe yahira biki, ɓe yahira kude, bedo joɗida ha sare.

"Kare kude" man jagara, saddere ɓe je vowugo be shovel bedo naftira be man ha moɓugo leɗɗi ha moɓugo dotti ɓe hosugo be ɓoftirgo.

Kuuje asibiti, daa paalel lekki , daa baatal, daa kuuje godugo B.P, daa kuje haɓɓugo dasa i'iam. Holli alaama kujeeji jee nyaw, shaafi nyaw, huuwirte haa kilinik ko asibiti.

Kare roɓe ko nangi ko riga ko ba gele ɓeɗo koli ha leda. ɓeɗo naftira be kareji ɓeɗo ɓorna ɓeɗo sura ɓeɗo waɗira ibada ɓeɗo yada biki be man, mauɓe be bikkon pat ɗo wawa wata.

Nelɓe ɓiɓbe leɗɗe on ɓo ɗum bikkoi ɗo nyama maube ɗo nyama ɗum, don ufa lesder gal mal bikkoy bofta ɓe ɗo mofti ɗum nder daro nda leddi bo ɗo hagefa nelbe ɗo ɗum ɗo rema parchak hado leggal ɓe ɗo muradi.

Luumo, roɓe ɗo jooɗi kasi kare choggu maɓɓe, ɓe ɗo suddi leimaaji ngam faddugo hoore maɓɓe daga naange, buhuuje ɗo vaagi hedi ɓaawo maɓɓe, nda shaago bo ɓikkoiji ɗo dari ha yeso shaago mai, mauɓe fu ɗo dari het-ton. Ɓe ɗo kasi tingereji, daddawaaji, haakooji ni ko chaafi ko ɓe naftirto ha defugo.

Koromje ɗiɗi, koromje bo hababal kafinta ɗo shiryanama ni voɗugo beɗo naftira koromje bo beɗo joɗo do man ɓeɗo wala doman koromje ɓeɗo tappaɗe ngam dalila amfani roɓeji be worɓeji yaci eji be ofisji.

Supa maket babal talla, nɗa ɓeɗo lowi nyamdu ji ɓikkoi madara ko shafi madara ha nder kwali, ha nder nda kala kala madara bo ɗo nafa ɓandu mauɓe be ɓikkoi ji.

Buuta dollugo chayi bee ndiyam ɓe ɗo sega ɗum ha dow yiite ɓe dollira chayi bo ɓe dollira ndiyam, ɗum koiɗun kuuɗe bee maajum ngan to a sengi ha yiite a kunni ni shi kenan yiite seɗɗa ɗum dolli a waila a wada haaje ma.

Mashin babbetenga. Ɓeɗo naftira be man ha yarugo himbe, ko hosugo pasinja, yarugo lenal ko yawi. Nda himbeji woɓbe ɗo dari woɓɓedo habda va'ugo do mashin mai, habawo maɓɓe tobo bo hakoji hakoji geneji grin.

Get nastugo sare. Get man ɗo ɓe penti danejum nda ɗo ɗo waɗi varanda ni, nda ngenoy keccon-keccon ɗo ha yonde, nda leggal heri yebre jungo nano. Sare man ɗo hirɓi, wola no goɗɗo erirta mahol, sei hedi get nastata.